Rarrabe amfaann gona ranar girbi ya ƙunshii ayyukan da ake yi bayan anyi girbin amfaanin gona doomin a ware ma kyau daga mara kyau, a tsaftace kuma a shirya amfaanin gonan doomin siyarwa ko adanawa. Rarraba amfaanin gona yana da matuƙar muhimmanʧi sabooda yana taimakaawa wajen tabbatar da cewa amfaanin da ake kaiwa kaasuwa ko wajen ajiyar abinci ya kasance mai inganci. Ana fara tsaftace ana rarrabe amfaanin gona mai kyau daga mara kyau doomin samun ingantattun kaya, idan an gama rarrabewa sai a niƙa ko a shirya amfaanin gona cikin buhunna ko a kwalaye. Rarrabe amfaanin gona yana da matuƙar muhimmanci wurin samar da ingantattun kayan abinci, rage asaarar amfaanin gona da kuma ƙara darayar amfaanin gona a kaasuwa.